Basani babili mutwela alibukhuna imile kundi wikhale akhambile gusaala khuli khubasubisa khulyato hagari wenyatsa nga bakhwefubakho bulimundu ambukhe arule mumetsi hagari wenyatsa

Abantu badatu bikaale kulibale balolelele gumwinyawo gweshisolo ishili kudima. Abantu badatu abikale kwibale

Tsikhafu tsili mukunda tsili ukhwaya bunyasi tsili likhumi na tsitaru ha tsaya bunyasi mbawo khotsa khotsayisa ta tsinyene tsili ukhwiyayisa tsikhafu likhumi natsitaru

Abantu baliwo ni babana ni khamanda khetsi bakhulitsa, batsani babili balukwinyayitsa umwana mutwela, umwana mutwela emikhile etsi khamanda khari akwarire khatsikhati ni khateteyi

tsinzu tsarawundi tsingali tsilikho bamayi tsabakho ni babana bali ukhwinyaaya ibulafu khulwanyi

abantu balibataru umwana ni bamayi babili bosibasutile kumuyehe khubafu tsibafu tsili tsitalu iyagurini ni imali bosi basambakile asi bakhukwaraho tsingato tsawe bosi bakhutsengo nga basutile kumuyehe khubafu

Sisali she bisolo mulimo itiga yimile bikyele byombitsana tsiramire tsili lwetayi iyo tsili tsibili tsitsimile lwetayi iyo tsili lwetayi iyo tsili tsibili indwela iyi ili ino nenga indeyi naabi.

Inzukhi lindelah ili khukhwaya khubumuli bubuliwo bumiliyu buli bukhali buli bukhali bumuli bulimo buwanga ni kala gindi royo niyo inzuhi ilikhukwaya khubumuli bubwenebo

Umwana mutwela akwarire ingubo imbesemu wemikhile wasutile kumukhono mungaki, isi alolele yakhosele busa yafanile isis kumumu kwosyele, saliyo nowoshe ta, aliyo engene busa.

Imotokha ili yetsile khusuta imashini ilima lugudo nga ili niyo ikhekana itsile khumutokha indwela ili ano, umusani alikho mutwela akwarire apron uli uwo bulu.

umusani mutwela awambile inyeni humulobo akari wenyanza nihakoye nga haliho hawamga kametsi kamakali

Bisaala bilinga kalituusi nibyo bili green nabi, bimali, bili green ni bunyasi bwa green alara batemere bamalirewo andi biliwo bigali bifo nga bibiri bakalire mpawo da bilara biliwo.

mayi mutwela asutile umwana khumukongo nga akonele wiboyele shirambala imurwe abo aboyele ni bunyele khumukhono akwarile ingubo ili ilimo buwanga ni bumali ni bwapapo

Bilimwa bili hano nga kimitsaala tsigundo tsibiri tsabira hakhari hekimilimwa kino tsigundo tsitsiri tsimbalayi tawe kimitsaala niyo kiri kimikari kosizana kiri elangi ya gurini nekitsaala kino kiri mikari nabi